Gamo dere dunguzatara wozara qobetara may'ida daro atuma asati eqida. Estika banta kushe bolla toora oyqutida. Ista guyeraka macati lo'iza haabe may'idi.

Keehippe lo'ethid lo'iza woga kethi kexet utoys betes, iza sintharaka lo'eth haki efiza ogey Des, ogezappe duge bagara cilil utida ....

Woga sibisebba keththanni daro poliseti maca adee poliseti hara hara asati daro asati uttidi siyiddi detees.isitta guyerakka daro ayinete

Daro maccasati uttidi shaashshi shaayido deettes. Istikka banya hu'e bolla shaashetara qachchidiuttida. Ubbika qamise ma'idaykka dees sure ma'idaykka dees.

Heeni baggara ha baggara daro kipile diza soozi bettettes ista sinthara gede loethe haakkidi daro asati geettes ha baggara cilili uttida maatati beettettes izappe guyerakka diccu uttida amies

Keehippe lo'iza keeththa sinthan eqqidi issoy issoara hasayi du diza attomasati beettosona issoy izappeka ba huphe bolla qoophe wothideshen baga.

daro attumasati issenete may7oy qoore bolla xaaxidi ha sintha bagga xeellidi eqqida ista goyrakka ba hoophe bolla qoophe woththida asati deettes

Wogga denba pia kuwaase denban kowaase kaanchati uttida ista guyerakka ista xeellanas ista biyanasfida asati guyera issife daro asati utti

daro asati issipe shiiqi uttidi baynta oyde oyden uttidi baynta kushen dawutare iskirto oykkidi sinthe xeellido hasi haasayizayssa xeellido beettettes izaytappeka sinthara dizaa atto

oyddu maata keeththi keexetti buxara keexxettida keeththi lo7edees izikka maarara lo7idi keexeti uttides izanka issan issi yela gaggashshenay ha sinthei

Beera wogga mithati diccoyti heera haaa ha baggara deettes ha sintha baggara bollara kametti uttida biittati beettettes ha guyera nam'u attumasatti guye ista xeelli.

daro malkera diza gammo dere dunguzati qoobeti qoorera duge may7ettiza may7oti qaaphetidi beettosona izikka quruxora oosettida miish

daro ceega asati issife salafettidi tooratara oykkidi kowase xeelliza daanettes ista sinthara gede baggarakka nam7u asati ham7eti de7eettes

Gamo dere cimati banta kushen toora oykidi Gamo dete Maya bollara dunguza mayidi lo'iza Gabe bollara bootha lo'iza Gabe mayidi banta huphe bolla qoope wothidi sinthan eqidi beetosona.

essipe shiiqidi baynta oyde bolla uttida attumasatara macasatara de7oosona izatikka baynta may7o maarara may7idi de7osona issoy ba kushen ba silke woththidi issoy dabtare ba kushn

keehippe dalga bessan daro asati issippe shiiqidi utti uttida istika maaran banta may7a lo7iza maara maya may7idi ha sintha bagga xeellettes istta sinthanka lo7iza

issi attomasi ba kushen maykropoone oykkidi ba kushe bolla ha7ikka issi kushara iskirto oykkidi ba sinthan dabtare wothidi haasayido diza attomasay beettees iza hu7eykka bo7a

Wogga wora giddoni dumma dumma mithati diccidi beettoosona. Izappe bollarakka saloy keehippe lo7idi beettees. Ha sintha baggara ciliili uttida mithati...

Giddon kehippe lo'awuttida maata keththi betawus izza mideraka toketiuttida abebati detes iza guyeraka toketiuttida daro uththatti beetetes.

Tophiya dere mayo mayidi banta kueshe bolla bandira dhoqqu oothidi ha sinthe xellido diza nam'u macasatara bettetes izeta guyera gashe naytara ha sinthe alidi

Issi yalaga nayiya ba kusheni zarizare oyikada ba mile issi mishe utisada utadusi izaka maya maya utidayisi botha izi guyeraka mithati betosona izi milera

Dhoqa bootan gashshe qaareti uttidi isso issara idimmettida.hista guye baggarakka bolla salo bolla shaaray beettees. ashaaraza garsarakka lo7i.

Keehippe loyiza heedzdzu maca gashshe maca nayti uttidi tba sinthan beettiza miish woththidi beyidodettis istika baynta hupha maarara woththidi...

Heedzdzu ceega attuma asati sinththe xeellidi eqqidosona. Iza giddoppekka woosa keeththa aaway ba huphe bolla qoofe woththidi ba kushen masqale oyqqdii bollara lo'iza

Issife issi mala hu7e dadetuttida macanayti baynta kushen guupetara punniza miishatara oykkidi beettosona istika baynta kushen ambaretara aaththidosona iza milleda

nam7u attumasatara nam7u macasatara issi nam7u macati issi mala nam7u addeti issi mala may7o mayidi gurage dere duretha durido beettosinna izetappe heedzdzati miicetes

Topphiya dere maacca nayti issippe shiiqidi yexido baynta dere may'o issi mala may'o may'idi bahupha . issi mala dadettidi isse kabaro oykkidi baqqido baqqido bakishe

kundi uttida aksume dere shuchchataranne equ uttida shuchchatara bettettes ha sintharakka issife dooreti uttida shuchchi dees hiizapek guyerakka daro aynnada

sikehippe daro shiiqidi uttida haaththi dees iza sintharakka issoy ba kushe bolla silko oykkidi pooto denthees ha baggarakka issoy ba bolla mana xiire wothidi

Issi gashshe naay bashe bolla wothidi asho gidoy izi aazakkon shaaydodizaadanes garsarakka tamazi to oyddu daammasatis iza guyerakka daro heedzdu oyddu pe dariza asati eqqu.

wogga denba wora giddon workanay nam7u workanati nam7appekka daro heedzdzu workanati ha sinte xeellido de7osona izatappe guyerakka diccuttida hara hara mala mithay beti

Hera haara cilil7i uttida bootara bootan daro mithate diccito giddora daro attumasatara macasatara gashe naytara ubbi sinthe aaido baali biiddodettes izatikka kowaase ban

daro asati ha sintha bagga xeelidi eggida hizetikka attumasatara macasatarakko issoy ba oophe bolla qoophe haaththi uttides ista guyerakka lo7iza mith pude diccuttida zibeette

Wogga dembba gade giddon guyera haathi daanizadanees iza gida macca asati ubbi salfera eqqidi ubbika issi bagga xeellido de'etes.

Issi zono sinthani guyera daro atuma asati detes, ista sinthanka daro atuma asati detes, izeta bollaraka xaafeti utida babore woreda ...

Issi macasiya itioophiya bayndira maliza may'o may'ada issi bagga xeellada eqqa wottadus izi sintharakka wogga duge wodhdhiza haaththi penta daanizazi izappe keehdo

Heedzdzu macati issi mala may'o may'idi booththa bollara may'idi qoore bollaka issi mala may'idi eqqidi ha xeelli do deeta izata guyerakka yeche daaniza miishi.

dalga denba bessan mithati maatati de7oosona he denbara aadhdhidi biza makina ogey de7ees he makina ogezan eqqida ceeyganne yelaga adde asay dos

Federale policetara hara hara asatara uttidi sibisebbanni issoyi isitta sinththanni hasayissa siyidee de'ossona .izaa sinththanikka komifitereyi betees.hanikko asata sinththanikka dabitareyi

hene baggara ha baggara nam7u attumasati eqqida issoy issi asi iza oysha ouchi dodiza daanees izikka duuna haasayi dodiza daaneza qaathees iza sintharakka

issife shiiqidi uttida zaro asati sinthara eqqidi haasayiza bitana xeellido deettes. izikka istas ha aalidi haasayi dodees poliseykka izatara de7ees.

Woga gita hathayi betesi iza gidoraka ogeye desi izape oga shakidi heni bagara hani bagara betiza mitha qomoti de'oson hatha

Woga ogey betes ogeza milara dic'i utida hara mala mala mithati detes izappe bolaraka korontey hakidi bido dizaysi betes izape.

Keehippe daro lo7iza cilili uttida bootataranne asi hamtiza ogera makinay biza ogetara beettees izaappe guyerakka koronteti lo7ethi poo7idu diza korone.

dalga gibbe gidon kundi uttida koronte mithataranne daro hara hara miishatara deeettes iza giddonka hicci uttida mithati heera haara eqqi uttida axireti

Issippe Marara mara mayidda attuma asati macca asati sinththara hedzdzu millera daroti banta kushshe woththidi ha issi bagga xellide dizzaysati bettosona.

Issi atuma assay marar ba mayuwa mayid microphone be sinthan ha hera hara esid ba ayfe bolla manaxira wothid ha sinthe xelido Des, iza mileraka ethiopia..

Issi keetha gidon daro aynate jarkaneti deetes istapeka ha milera eqa oykiza daro miishati deetes istape sintha bagaraka issipe caanetidi.

Issi macasiya uta agada ba computer bochada dawusu izakka karetha hu'e bolla qacada manaxire athada hokada ba computer xelawus issi atuma asayikka izo hokidi sinthan

Daro attuma asatara macca asatazara bani osso keththan uttidi osso oththido dettes ista sinththanka dabtarey komppiterey dees issi maccasiyaka ba huphpha.

daabbura mal7iza mal7iza miisha ukkiza gizayssi sinthan bollara qaaphetutides iza sintharakka asihe ha efiza bajajey eqqides iza ha sintharakka mootere

keehippeka daro miish diza keeththa giddon haaththati uyiza miishati daro aynnete aynnete miishi diza bootan issi macasiya eqqada ba komputere bochchada dawus izakka xeellada dizaysi.

issi attuma asay maarara ba mayo7a may7di ba sinthan daro maykrofone woththidi haasaya hasaydodees iza milera milerakka itiophiya dere bayndirara itiophiya ligide ban

issi macasiya bollara booththa may7o may7ada ba kushen eqawoekkada sinthi simma baadda dawus izi geerakka issife kamettida haaththati daro haaththati beettosonna telefizineykka dooyettin koase

Nam'u attuma nayti baynta oyde bolla uttidi issoy ba kushe bolla diza silke ziqqigi xeelli dodees issoy kushe bolla saate aaththis ba kushe bolla diza silka haasayido.

issi wogga ogen makina ogen eera haara daro asati geera sinthara booththa may7o may7idi aadhdhi dodettes ha sinthi woxxetes issi ceeyga macasiyakka oga.

Keehippe lo7iza keeththa giddon darro xaraphezataa oydetara bettetes izikka quma mizasa daanees istika quxireppe eranafe darroy dees sintharakka

biiro giddun uttini sabasabetti do diza asati beettettes ista giddoppekka issoy xuufe xaafees issoy ba silka xeellees issa komputere xeellaws issoy habaga

issi mala may7o may7idi issife shiiqidi uttida asati beettosona istika issoy ba kushe doona bolla woththidi issi naa ba kushe bolla iskirbto oykkada guyera issoy dabtara oykkidi xaafe

issi polise attomasi ba hupe bolla qoope woththidi manaxire aaththidi issi maarara ma7ida attomasay izas sshalamidodees iza guyerakka zo7o may7o

Issi mala booththa may7o bollara may7idi ba huphe bolla qoopey woththida asati salfera eqqidi sintha bagga xeellido eqqidosona ista guyerakka makinay booththa makinay.

Woga demba gade bolla bollara ci,liliutida bothan hedzdzu atum asati hathe ushiza danetes iza mileraka kethi kexetiutiza malates izappeka bollara lo,iza

Yelaga atuma nayti banta kushe bolla akafa oykidi munaqide deetes istappe guyeraka daro miththa aynateti mokidi de'ettes istappe ha baggarakka hara hara

Issi atuma asayipege bolla eqidi sintha baga xelishe dese isssi cega machashiya gade bolla utasu issoy eqidi ha baga xelishe dsese

Woga kehippe daro lo"iza keththay betes izikka izikka kili dhoqara salo gakana danes izas ha sintha bagara pude

Daro aatuma asati marara bantta mayo mayidii eeqidi ha xellido issoy issuwa xellido dettes istikka bantta kushshe bantta bolla shiishshi oyqii uuttida istapekka hedzdzati manaxire

Kehippe marara kexetida kehippe daro lo'iza kethayi betees iza sintaraka asi hamutidi de'ees mile bagara makinayi de'ees sintaraka ci'liliutida

Biro oosetidi diza keeththe gobanaiza attuma asati pude kiyidi hametidi deettes. Istika heezza bollara kareth, booth ,hara hara aynete mayi uttida.

keehippe daro lo7iza keeththay dhoqu giidi salo gakkida malidi keexxeti uttides izappeka sinthara keehippe daro lo7iza mithati tokotida iza sinthanka daro asati beettosona

keehipe loethidi loyza keeththay beettees izikka oosettida oosoy keehipe loo;es iza garsarakka dooya dooya diza miishati.

Tophiya dere asatara kare dere asatara issife bantta huphe bolla booththa qoophe woththidi haasayido bettettes. Issoy ba kusha ba kiise giddo naaqqidi ba kushe bolla saate woththidi haasayee.

keehippe daro lo7iza keeththay keexxettidi uttidayssi beettees iza sintharakka cilil uttida cililoti de7oosona ha izappeka aadhdhishin

Keehippe lo'iza keeththa giddon garssa baggara issife shiiqidi uttida asati beettettes istika haasayide diza daanettes ha guye baggarakka pude efiza oge.

nam7u asati bolla keehipfe doqi uttida botan keydi keeththi keethxiddo beettosona izatappe heenirakka shaaray salo shaaray beettees istafe mille baggarakka dhoqi uttidi oosetti gakkidazi

Wogga oge bolla pude sinthi aali biiddo diza booththa makinati beettosona iza guyerakka lo,iza keeththi buro keexeti do dizayssi beettees izappeka guye simmi dubbiza.

Woga githa oge beetes izaraa hameti adhdhi bidi gashe nayti detes.sintha asayi hematida oge bagaraka hamatidi diza asi dees.iza sintharaka

Haakimeti uttidi, issi haakimiya gashshe naa idimmin issi naa ba kushen oykkada naa issi gashshe naa marpee caaddizadan hanawusu. izakka ba donna kammada.

Issi aaya oyda bolla uttada ba huphe may7ora qachada issi ba naa idimmada ba antha dhaanthada ba kushushe izi zokko bolla wothada ha sinthi xeella miicada dawus.

xarapheeza bolla daabbora daro ushsha aynatera daro metettiza miishatara dees izakka heedzdzu asati daabba oykkidi qanxi dodettes ista milerakka zo7o may7ida attumasay haaxe

daro macati baynta kushe bolla uyettiza miishatara metettiza miishatara oykkidi haaththatara oykkidi maarara may7idi ba ho7e maarara oosettidi sintha bagga aalidi yishe deossona issiyappeiss

issi keeththa giddon issife shiiqettida daro attumasatara macasatara beyttosona istika macasati bayntahupphe kammidosona guerakka eqqidi

issife shiiqidi eqqida attumasati sinthara de7oosona ista goyerakka macaykka deees istika issoy baha ayfe bolla manaxiire wothidosona goyerakka daro mithati hara hara ay

issi keeththa giddon daro asati bollara booththara dunguzara qalaqaletuttidazi qooro bolla may7idi attum asati macasati eqqidi haasayi dogeettes istika istafa mastawatera xeellidoe

wogga denba gade giddon diccuttida badalay beettees badala giddonka aadhdhi aadhdhi mokkida mithati beettosona iza guyerakka keexxetuttida keeththati de7oosona bollara

Hospitalen daro asati ichidi beettettes istika baynta bollara afila may7idi huphe qashettidi beettettes ista sintharakka nam7u attumassara macasara.

issi attumazi uttin iza guyera darro attumatara macatara eqqidi sintha diza doktora siydos deettes izikka haakimezi istas yootido dizayssa

Keeththa matan diza oge bolla diccidi diza gita gita mithatinne mithata sinthen booththa koote ma'idi maykirapoone oykkidi eqqida issi ceega addey de7ees.

Haakime keeththan daanis issi doktorey issi ceeyga attumasas bollara gaabe may uttida masatiza attumasas ayfa xeellidodizaa daanis izikka dok

buro addise oosotido diza keeththa giddon daro asati cugan eqqidi issife issoy issara haasayido deeettes he giddorakka issoy issoa xeellettes issoy manaxi

Oge dembba oge bolla dharcceti uttida maatay sooza gatho dharccetti uttides. Keehipe daro lo7iza keethayka de7ees iza milleraka cilili uttida cililoti.....

Daro asati asas eqa eqidi imiza daanetes istika nam'ati kaerta mayidi issoy zo'o issoy bootha mayutidaysa beses nam'ati manaxire aatutida.

Wogga gita gade gidon wogga makinay goshsha goyido des issi atumass makina gidonkka utis iza sinththara daro asati dettes iza guyerakka daro miththat

qaxi giidi sintha efiza ogey asi hamthiza ogey dees iza millerakka makina ogey dees buda sinthi lothi haakkidi nam7u asati sintha baggaunti dodettes ista millerakka

itiophiya dere kaworanne he kawoza macasayra essipe sinthan uttidi ba nam7ikka baynta ayfe bolla mana xiire woththidi uttidosona inxi ista sinthanka keehippe lo7iza

iray bukkin bollara beettiza shaaray dees shaara garsarakka keehippe lo7za keeththati beettosona giddorakka asi ogara hamutido sinthe guye biza asati betto

Wogga dembba oge bolla kofiya athida macca asatara atuma asatara ogen hamuttidi ha sinthe baga yettes.ista milera dicci uttida mithati bettes.

Dalga oge milen daro mithati eqi utida iza he ogaraka daro asati ha sinthe simidi yido de'ets istika kushe banaysa baqido baqido yetes

Oge dunani diza besan siminton ddiretida ketha gidon qorqoro kethatine gitta gitta mithati de'osona

is ooso keeththan nam7u attuma asara nam7u macara isdeettes ista sinthanka daro qashetuthida biray beettes istika ha sinthi

Polise mayo mayi'id issi hanota hanido issi mala kushe oykid issi Baga xelido issipe salapetid ha sintha Baga yiza poliset betosona.

Issi atuma ASI ba oyide bola utidi bolara karetha mishe mayidi ba kusheni isikirito oyikidi ba sinthani dabitere wothidi ba ayippete bola manaxire wothidi ha sintha baga hasaide deesi

Issippe tarara eqqi uttida ade asati banta kushiya dhoqu histidi izzeta qala gelthiza adezas qala gelishe dizadan hanetes ista guyeraka uttida asati betetes

darro asati oyde bolla uttidi baynta kushe bolla dabtare iskirito oykkidi issoy issoy xaafettes hankoyti ba kushe xaaxidi dhoqugi xeelli siydo dizayssi beee

Nam'u kushe guye zarisidi loyitti kaatanara qashet utti des. Iza dayika oydde bolla uttidi sintha bagga xeelidi ba kusha guye zarsidi kaatanara qashisi woththi dees. Izi mayida mayo.

Issi keeththa giddon shiiqidi poliseti banta oyde oyde bolla uttidi banta qoobe xarapheza bolla woththidi banta dabtarekka xarapheza bolla woththidi sinthi xeellido uttidosona

issi asi utti uttin izas too lo'ethi shiishshidi wogga woderora qasheti uttides izi ma7i uttida may7oykka guye baggara karetha izi uttidaykka gade bolla uttides

keehipe daro attum asati baynta kusha dhoqu ooththidi issi mala mayo may'idi asi istas yootizayssa ee amiin gido ekkido diza daanettis ista sinthanka

Booththa qalammen tiyettida xeelanas keehippe daro lo'iza keththaynne keththa sinththen diza oggey de'es. Keththa miyera qase gitta gitta miththatti de'ossona.

Issi asi attuma gido maca gido erettenna suussara nam7u toha yothidi qasheti uttizadaane izikka uttidi toozi qasheti uttides.

Hezdu poliset polise mayo mayid banta huphe bolla qope wothid shuch hezhas issi shuch tokid ha sintha Baga yido detes , ista guyeraka peyxa oykid ..

Issippe shiiqidi bantta kushshen peexa oykkida attuma asatara macca asatara beetosona. Estta guyeerakka dicci uththida hara hara miththa qommoti deetees. Esttikka maccati banttaw qa..

oge bolla ke'ihippe ciimidda makinara iza guyera ke'ihippe daro lo'iza keeththi dees izappe sinththa baggarakka hara aynate keeththi bettees iza guyera

makina bolla keydi garsappe buura pude immiza asappe ekkiza daro attuma nayti beettosonna garsarakka buura immiza heedzdzappe daro attumati immoosonna issoy makina bollappe

Daro maccathara attumathara issipe shiiqidi banththa sinththan diza buura piththiddo deeththes; isthika banththa kushe bolla piththiza miishshi oykkiday miththi oykkiday istha guyerakka keeththi beeththes.

Heedzdzu atuma asati issi mala mayo mayidi iita iita miishshata bantta kushen oykkidi ha denththido deetees. Izatikka bantha duuna kammi wothida. istappe ha issoy ba duuna..

daro asati ba kushe bolla pixe oykkidi pitti dolettes istafe issi macasiya borsa ba7a uttadus issoy qoophe ba hoon woththidesizatappe guyera.

Darro macatara attuma satara peexa oykkidi pittido deettes ista guyerakka keehippe dhoqu giidi keexe putida keeththay beettees istafe garsa baggarakka ogey

daro aayeti baynta kushen peexa oykkidi attumas ataresife pittido sintha bagga hiiddo deettes istafe guyerakka cugan shiiqidi eqqida baynta huphe kammida

Ogeza bolla daro macat akapatara oykidi pixetara oykidi pide detes istika ogeza bolla daiza mtata hara hara aynateta

Gita denba bessan dumma dumma qalamera zo'o qalamera booththa qalameranne hara qalamera diza gita makinati eqqedi de oosona

Issi lo7iza keetha giddon botha qalamen tiyegida uttifa bottan namu atuma issoy issuwas shilimate imiza danetes namiyka loiza maliza mayo mayi uttida

Daro mac'atara atumatara ba kushen yandhila oykidi betosona istika guyera sintara kushe dhoqu histida issigidope betes mileraka kehipe lo'za mithi dic'iutis.

Daro asati banta sinththan xaafetti uttida bantan doorana miishsha oykidi makina bollaka kusheraka oykkidi bollara ke'idi sinththa bagga ha yuuyidi bettoosona.

Kare dere manigistera itophey dere kawora issipe hasa xelidi daro maran ba mayo mayidi mara eqidi ha xelishi do'sona etape guyera itophey dere

Daro assati wolo bolla uttidi wogga demibba hatha giddoni darroti bettosona. Hathezikka kehippe darro masatesi etta garissara kehippe loyidda saloyi kehippe ziqi gidi bettesi

Daro issi mala may7o may7ida asathi banththa dere lo7iza may7idi beeththoosona; issi ayeeka sinththa baggara be kushen cikka oykkada ba doonaa dootaza lo7iza bullukko may7aza yexxaadda beeththawus.

daro asati gaammo dere cimatara issi issi cherche(church) woossiza keeththa cimatara issippe xaafetida birra kushen oykkidi ha sintha bagga xeliido

wogga denbaggade giddon iza giddon hamutido ha sinthe iza badala dicciza badala xeelliza asati daro asati deettes izetika macay attumas biide ceeygay issife deettes

Issi wogga makina bolla issi mala bollara may7ida attuma nayti itiophiya dere bandira oyqqidi ha sintha bagga yiiddo deettes izatikka bollara issi mala booththa may7o may7ida ista millerakka.

issife eqqidi zooretido diza daro attuma asati deettes ista giddonka issoy booththi issoy karethi hara hara aynete may7ida ista giddoppeka nam7a kare addere asati deettes

Wogga makinazi haathth buro ooseti dediza ogeza bolla haaththi gussido gussido bizayssi beettees iza milerakka iza xeelli dodiza daro asati de7oosona iza sinthan

heedzdzo asati sinthara eqqidi issoy kare dere addey istas haasayido dees giddorakka issi macasiya ba opha maarara oosettada siyawus issoy ba kushe ba bolla xaaxidi sinthae

gita wogolo bolla daro asati uttidi wogolozara ha sintha bagga yiza daanettes istika dumma dumma may7o may7idaykka dees booththi may7idayekka dees karetha may7idayekka ista gi.

Itiophiya dere kawo abi ahimedey kare dere kawora issoy issoara hasayido ha sintha bagga hamuti yiddo des isti diza keeththazikka keehippe daro lo'ees ista guyerakka.

Issi macasiya ba kushe bolla mayrofoone oykkada haasayada eqqida daanos izakka siratera ba may'o mayada kuyetara giigissada ha sintha bagga xeella uttadus izi guyerakka lo.

ichchashappe daro asati ubbika ha sinththe xellidi eqqi uttida istika marara mayo mayidda issinya kushshen bolla ba silkke oyiqqadus isdinoy demmo ba kushshe guye zarsidi.

Demba bolla ha sinthe zaridi eqiuttida karetha bootha asati hara qomo qomo mayo mayidi xeelido de'etees. Ista guyeraka woga dici uttida mithati bettetes.

Daro atuma asatara macca asatara sisaba adarashen eqi uttida. Izatika isoy isuwa xeliza masatetes istta guyeera bothara tiyetida qalamey bettes. Istta guyeera ha'ikka haray

Daro issippe eqqidi pude sinthe silishe diza pederale poliseti beetosona. Izettikka issi mala zo'o qoobe bantta huphe bolla woththidodona.

Oge bolla daro pooliseti eqida isstika Banta kushen Hara hara Misha Oyki uttida issta guyeraka daro motoreti betetes issta sinthara

Nam7u polisethi banththa oyde bolla uththidi issoy ba sinththan dabththareda woththidi iskiritho oykkidi issoy ba kushen mikrapoone oykkidi ba sinththan komppiither woththidi xeelli xeelli haasa7ees.

Federale poliseti ubika ba kushen issi baga xelidi sinthe halido yidi de'etes isiti hamutiza ogezika deniba isita sinitharaka itophey banidiray

daro poliseti baynta oyde bolla uttidi issinoya ba silke xeellaws issoy ba kushen iskirto oykkidi sinthe xeellido dees ista sinthanka dabtareti qoobeti utti uttida issoy ista mideradiza

Issi denba bootan poliseti issife salpen eqqidi baynta sinthan diza ista osisi dodiza attumasa xeelli duwettes isteka banta hoophe bolla qoobetara woththidi maarara may

issi polisezi ba kushen qanxiza miishi oykkidi mitha qanxi giddo dees iza guyerakka issi attumasay eqqi uttis daro mithatikka iza mindera pude dicci dicci uttiday bettea

issi keeththa penge bolla issife shiiqeti eqqida asati beettetes istika poliseta daro poliseti issife shiiqi eqqidi

Sipe shi idi uttida asati baynta sinthan dabdare oykkidi iskirbto oykkidaytikka deettes istika polisetikka daro macay atte

Oge bolla eqqida hattu masatara maca polisetara beettettes istika baynta huphe bolla qoopho wooththida issoy issi kamelo daanizayssa oykkidi sintha bagga denthi dodees ista millerakka cilila.

Gaammo dere may'o may'idi bollara qoobe aaththidi cililo maata polisetas immido diza asati beettettes ista guyerakka daro asati deettes ha ista sintharakka.

tirafike poliseti makina oge bolla essidi nam7u attoma laytappe aykkomishi birshidi ekki biiddo daanees issoy ba silke xeelli dodees issoy makina pide dhoqu hustidi makina xeeli

Darro asati issife cugansh yiqidi baynta komputere oykqidi sinthan diza telefizinen daaniza miisha xeelli doolettes ista sinthanka dabtarey iskirtoy.

Keeththa giddon shiiqidi uttidi diza keehippe daro asatinne sinthara uttidi diza poolise ceegaddeti do'oosona

Wogga ayissuse makina bolla bollara ke7idi daro pedirale pooliseti beetosona. Izetika bantta kushen banddira xoqu histti oyqqi uttida. Issoy ha baggara ba silke oyikidi izeta pooto denththido

Issi adezi ba sinththan daaro maykkiraponey eqqin ba kushsha ba woozina bolla woththidi hasaya hassiddo dessi iizikka ba kushshe bolla sa'attetara aathidi kehippe maara mayo...

Namu miththa bola tophphiya banidirara debube dere banidirara eqi utida issita iza guyerakka atuma asati sinththa bagga alidi biddi deetesi iza guyerakka uriqa osetida keethe

Issi cima addezi ba sinththan daro migraphoniyo woththidi ba ayfen manatsire woththidi haasayiidde diza7addane hanees; izikka ba bolla maarara mayo may7idi beeththes.

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi yelagara cima attuma asara dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Issi attumazi ba oyde bolla uttidi ba sinthan mikrafoone wothidi ba kushe issipe shiishi oykkidi haasaya haasayiddo dizayssi dees. Iza millerakka itophiya ban

Darro attumasati issife shiiqidi ha sinthe xeelli do eqqidi pooto dendeza daanettes. Ista sinthanka darro aynete ushshati quma aynetappe haaththati hara hara miishati de.

sinthara keehipi maarara baynta mayo may7idi booththa oyde bolla uttidi ba kushe ba bolla woththidi ba kushe bolla issoy issowa silke oykkidi ha sinthi xeelido diza

Kare dere kawora itiophiya dere aabi ahme deera nam7ui sinthan eqqida ha baggaxee diddo deettes ista goyerakka itiophiya dere bandirara hara hara dere bandiraradeee

attumasatara macasatara banta kushe huphe bolla wathidi issoy issoy baynta kushe ulo bolla xaaxidi yeekki doha sintha bagga yiza daanettes ista guyerakka

daro attumasati issife eqqidi ba kushen iskirtora dabtarea oyqqidi beettosona iza ta giddon macay attumasati de7oosona

oyddu asati heedzdzati issoy issara qoomettidi eqqidosona. istika issoy iza giddoppe ba huphe bolla qoopheyo woththis. isso hu'eykka bo'a issoy ba ayfe bolla manaxire woththis.

daro attumasati issife salafeti eqqidi ba kushen itiophiya bira woththiza banka oykkidi haa xeellidio eqqidosona ista goyerakka hara xaafeti uttida mishi bollanq

Daro attumasatara macasatara issi demba ogera ha sinthi yi dodeettes istape issoykka qoobey ba huphe bolla wooththis kushen haaththeka issoti issoti oyqqida etappeka.

Issife cugan shiiq uttidi hara hara ayneto qumappe ushshappe giigettidayssa miiddo uyddo diza attoma asati bettettes istika iishifesh siiqetidi issoy issuwara.

Daro attumasatibitadabiitta yedhidi ha sintha bagga amutti yiiddo doossona ista giddoppeka isoy issoy orde isoyissoy lee7e ista guyerakka.

maarara baynta may7o may7iidi ba huphe bolla issoy issoy qoobe woththidi ba kusha ba ule bolla oykkidayti ha xeelido deettes ista sinthanka dumma dumma ushsha aynatee

Ketha mattani issipe shiqidi wariqata kusheni oyikidi eqida botha qamisse mayida daro macca assatine yalaga nayiti dossona.

Xeellanaas keehippe daro lo7iza gita keetha giddon xomppey xomppishe de7ees. He keethaan issipe shiiqidi uttizi diza daro asati do7oosona.

maarara may7ida attuma satara macatara sife eqqidi attumay ista sintha diza attumay yootizayta siydo deettes ista sintharakka lo7iza lo7eza miishati deettes

nam7u macatara milera adde ista pe heni shiiqishi macatara banta hoophen issi mala qoobe booththi wothidi xeellettes giddon dizaara miicawus ha baggara dizaara

Darro asati sibsaban uttida ista sinthanka haaththi dees mastawasha dabtaretara ista sinthan dees istape sinthan nam'o asati ha ista xeelidi maarara may'idi.

Giya giddoni miccetidi bayizetidda darro ayifeti deyesona. Iza giddonika doonoyi, timatimeyi darro darro hara hara kochatika deyosona.

Woga demba giya gidoni daro asati betosona izappeka ha shiqishe may'oti qapheti uthidosona iza sintaraka guye ha pude biza asati betosona iza guyeraka.

Wogga demba biitan heezu atuma asatara issi macara ha sinthi simi yiido deetes isti yel'o biitizika zo'o biita ista guyeraka daro aynate.

Dalgga giya giddora bollara sharray woxxaretti uutto bottan bantta eqa bayziddii bettossonna izettappekka issoy issoy pude

tukko uyottiza bootan issife shiiq uttida tukke sineti deettes iza milerakka issi attumay tukko yuuddo uttides izappe ha baggara nam7u attumasati tukko yuuddo dizayssa

issife shiiqidi baynta oyde bolla cugan uttida macasati beettosonna ista guyerakka dicci uttida mithay dees istafe guye baggara ha7ikka

denba biitta bolla daro ceega asatara yelaga asatara santhatara daro daro hara hara miishata bayziido eqqiday uttiday beettees istafe guyerakka

nam7u macati issoy issuwa xeellido miicettes issi nna ba sine oykkada tukkesine zara uyawus issi naaka denthana gaadda oykka ottadus ista milerakka issinna

guutha nayti kifile giddon uttidi astamari tamarsizayssa obika ashenba kushen oykkidi dabtaretara iskirtotara oykkidi tamarido beettosona

sibsaba darashe giddon daro tamarete uttidi sintha bagga xeelli dodeettes istika issi qamu may7o may7idi attumasanta macasa issife deettes ista sintharakka yelaga asati deesi.

Daro asati issife baynta oyde oyde bolla uttidi baynta duuna maskara kammidi issoy iskirto oykkidi daroti oykkidi dabtaro oykkidi baynta garsan haaththe woththidi xaafi ddoe.

Oge bolla hari laaggiddo hareza bolla uttidiiza issi attumasara attumasa millen gashshe naara ha bagga sinth bagga simmiyees iza milerakka lo''iza keeththay beettees keeththada sint.

Issife shiiqettidi tukka uyiddo diza asati kare dere asara itoophiya dere asatara diittes issi cima immahoykka ista giddon dawus issi istas tuka pene.

nam7u aynnete tamareti beettetes heni baggara issi aynete informe may7etida darro nayti beettetes ha baggara baynta may7o amayoa may7idi borsa bayidi eqqidi haa xeele

Issi attuma asayi eqqidi ba kushsa pudde haththa bollappe dugge wodhdhiza haththa malattido boththa mayo mayiddi ha xellido eqqidis iza guyerraka daro asati haththa bollappe dugge goggiza.

Issi yelaga naya haththa giddo gelada eqqa uthadasu izaka garssara kareta bollara boththiyo Bollaraka kehippe darora gogida haththi

Issi atummazi abeba tokanas kushera oyikidi sinta baga hamutido des iza guyeraka daro asati hokidi bokidi banta abeba tokidi detes ha guyeraka diza dari ayinete mitati dete.

Daro attuma nayti haaththa giddon iqqida. Istika bollara baynta may'o kessi kagarsara kaaretha mayo may'ida. Ista giddoppeka issi macanay beettawus issoyka.

issi macasiya ba kushen diitha oykkada booththa may7o may7ada ha sinthe eqqa uttadus izi ugeerakka haaththi duge goggidodees kaaththa sintharakka

giddora keehippe adusse ogefiza ogey dees iza milerakka dicci uttida darro mithati beettetes mithata sintha baggarakka keehippe dhoqu uttida

denba meeda bolla issi daro attumasatara macasatara de7oosana issina ba kushe bolla silka oyqada ba qoodhen ba bursa wothada ba huphe bolla qoobe

nam'u macati makina bollan keeyi uttidi ha sinthi xeelli dodettes istika garsara issi mala jinthe bollara booththa may7o may uttida

Demba bolla eqqidi daro heedzdzu attumasatara issi kare dere attumasara deettes izetappeka issoy ba kusha dhoqu ooththidi gede xeellees issoy demmo ba kushen silke oyqqis.

issi meeda bolla daro attuma asatara maca asaara salfera eqqidi ha sinthi xeellido deettes izata giddoppeka issoy loothidi pudo guppidi dugo wodhdhides istas

Issi attumay asi sinthara ha sinthe aaldi eqqi uttides izikka ba qoodhe bolla hooto denthiza kameratara haraara mishatara qooren may7i uttides booththa tisherte.

wogga demba gaden cililo bootan attumas macasati issife shiiqidi ha xeel ha bagga xeelli dodettes issoy demmo duge gulbatana handizada

Demba gade giddon ha hamu haaxee ha bagga yiza miizati deettes ista he miizate gu'era karetha miiza sinthara araynneti miiza karetha miizata gu'era lo7iza cillillo

gade giddon dicciza mitha bolla mithaykka xeellishin mela daanos ubbara iza bolla heedzdzu kafo keeththi beettees guyerakka asi kafo keeththa

issi attuma nayay ba kusha dhoqu ooththidi itphiya bayndira may7i uttides izikka ba huphe bolla qoope woththides iza guyerakka gaammo daaniza miishi eqqides iza guyerakka lo7iza mithati

Denba meedan ichosho asati hara hara aynese may'o may'idi kowaase phirciddo phirciddo sintha bagga hamuttiza daanettes guyera issoy demmo ba siidha oykkidi.

Daro atuma nayit issippe salpe bolla eqqidi issoyi ha bagga issoyi guye xelido eqqida. Issita guyeaka mithi beettes. Issitika issoyi zo'o mayora hara .

Oyidey bolla utidi na'mu maca na'ara bata kushe bolla dawutare isikirito oyikidi xapishe de'etes isita sinitharaka hara mishi gede habaga

Daro cima asati meeda bollan issippe selippen selippen eqqida istikka bantta huphphe bolla kooppe aaththi uuttida issoy issoy kushe bolla tora oyqides guyerakka

Issi macasiya ba naa idimmada ha sentin xeellada selfe bolla eqqadus izi guyerakka ceeyga attumasatara darro ceeyga attumasati eqqida ista millerakka keetti beettees.

Issi keeththa sinthan heedzdzu asati uttidi issoy issoara haasayi dodeettes ista sintharakka gede usukkuna gidiza asati istara uttida istika issoy issoara haasayi dugidei

Macca asati salfe bolla eqqidi ubbikka banta huphe kammidi salfe bolla eqqidayti attumasay oyde bolla uttidi ba kushen iskirito oykkidi dabtaro oykkidi xaafido beettees.

Wogga dalge dalga oge bolla issife salafettida asati sintha bagga tarara tarara biiddo deettes guyerakka macati nam'u macati banta uphekkana.

Nam7u asati baynta oyde bolla uttidi issi macasiya baa komputere bochchada dawus issoy ba kushen ayfe bolla oykkidi xeellees nam7ati issi mala.

Daro asati macca asatara attuma asatara issippe shiiqidi compitere be7ide de7etees. Ista milenikka utu utida ,eqidi compitire xeelido de7izayithi de7etees. Ista guyera yeechche de7ees.

Dembba boottan ceega asatara istappe guuththu guuxxan haaniza asatara bantta milera daro miiththa guuppetti isata millera bettetes.

xeellanas keehippe daro lo7iza keeththa giddon be oyden be oyden uttidi komputere bochechishe diza macanne adde asati doosona

issi ooso keeththan daro asati sinthara uttidi issoy sinthara uttin goyera oyddu ceega attum asate uttin issoy ziqqi giidi ba silka wachide dees istika

keehi gal7a ceeggida keeththa karen salfen eqqida daro addenne maca asati de7osona

Dembba meeda bolla daro attuma nayti kuwasse ka'iddo deetees. Izetape guyeraka wogga muuzey beetees. Muza sinththeraka attuma nayti eqqidi ha xeellishe deetees.

Wooga gita denban hedzdzu attuma nayti kuwasse ka'ididettes.nam'atti issuwakko woxxettes. Issoy kuwasa oyqqidi habagga simiddi yes. Heyssa guyerakka wogga gita Gita miththay eqqi uttides.

Kuwasse ka"iza medan kuwasse kasanchati salafetidi ha xelettes ista gidonkka issi mala Mayo mayada istappe isoy hara medhdho mayo mayida

Daro atuma nati issi maala mayo mayidi kuwasse meedan eqida ista gidonkka issoy istappe dumatiza mayo mayidi kuwasa buro domanaw eqida ista guyerakka ista xelido diza daro atuma asati

kuwasse demban darro atuma nayit kuase kayido detesi izetika isoyi bawu toho bolla kundini isoyi kuwasa oyikidi ha bagga kichid dessi ista guyeraka makinayi betesi

Issi mala may'o may'ida kuwasse ka'iza macca nayti beetosona; izetapekka guyera issippe sallapetidi eqqida naytara sinththara hokkida nayti banta gulbate oykki hokkoyti beetosona.

meyda giddon kowaase ka'iza daro kowaaseka anchati deeettes izata giddoppekka issoy pude loothidi guppis issoy kowasa oykkidi sinthi biiddo dees guyera daro asati a

issippe salafettidi diza asati kuwaase demban beettosona istika ista giddoppe issoy ba kushen kuwaase oykki uttides issoy silke xeellees issoy dammu

Kowaase demba giddon nam7u kowaaseka iza nayti beettosona issoy woxxishin soy hamutido iza guyerabees ista guyerakka kowaase xeelliza aadhdhi aadhdhi asi beettees.

Wogga demba kuwaase meedan issippe shiiqidi kuwaase xeellana shiiqida daro yelaga nayti guutha nayti de'osona .Izata sintharaka poliseti guupe oyikkidi issta giddo.

Wogga kuwaase denban kuwaase ka7iza nayti issoy issa kusha oykkidi dafetti dodettes istika issi mala may7o may7idi beettosona ista goerakka ista xeelli dodiza daro.

Wogga kowaase meeda bolla kowaaseka iza kowaase kaanchati ha sintha bagga aalidi woxxi dodettes ista guyerakka wogga gita mithay beettes.

Woogga kuwase medan guyera uttidi kuwase xelliza asati dettes ista sinththarakka daro asati boththa mayiday daro ayinatte mayidii bideo Ooththidi deettes

Wogga kuwasse medan kuwasse be'di guyera daro assathi uttidi ha sintha bagga xelidi dethess. Gidonkka kuwasse ka'zza kuwasse kassanchathi bantana miccidi pudde guppidi

Issi macasiya ba hupha meecettada hu'e melisiza miisha oykkada ba bolla hazarsa oyqawottadus izakka ma'da mayoy booththa izi kushetikka booththa guye baggarakka.

kare dere haan itiophiyan shuketidi yedettiza ashoti bollara qaaphetti qaaphetti darru qaaphet uttida ashoti bettettes ista quxurenka qoodidan qoodappe kipe

Hara dere epiza base derepe dere yushiza base bolla issi na'aza suqidi makinagido gelisisa issi chega atuma asay betes izika ba huphe bolla botha

Issi oge bola daro asati pude duge bide detes istape he bagaraka makinay des makina bolaraka c'aneti utida mishati betosona habaga ogerakka makina matuwate betes.

Daro asati issi bolla shiqidi pude babure bolla ke'ana getes isitape guyeraka utida asati ha sinitha baga hamuti yido detes isitape sinithara ha'ika

Nam'u attuma asati guyera makina doyi oyki uttidosona Gideon diza asatika guye zarsidi xeeletes ista garsaraka hezha oydappe daro deyshati ha banta qodhe kare kesidi beetosona

Oge bolla eqqida baajajeti bettosona ista guyerakka bollara xuufey xaafeti uttida miishshey qaaphetti uttides iza garssaraka uttida giddora issi asi bettees ogezikka

Issi mala mayida bothi bolara mayida wodadaretanas issipe sinthan ke'i eqida ista guyeraka ista xeliza daro asati ista guyera detes tophiya bandirayka guyera beetes

Daro attumasati macasati wogolo bolla eqqiday uttiday so issua xeelido deettes ista gu'erakka hara wogolo bolla poliseti deettosona haaththa hokehippe shiiqi uttida haaththa bolla..

asi hautaamuntiza oge bolla sinthara uttu uttida asati beettettes giddorakka sintha ha bagga sinthe yiza makinay taro aynnate makinati ha sinthi yi dodeettes

ogin gede ha laagetido diza heedzdzappe daro bajajeti beettettes bajajeza bollaka tamare nayti timirtosowa baana bajajon gelido zayssi beettees izikka

Oge bella eqqida lo7iza makinay malkera doothaza lo7iza makinay eqqadus iza bollarakka lo7iza xilil iza abebay bollara uttawuttadus izaraka guyera hara makinatidi.

oge bolla salafetti uttida daro makinati beettosona makinata bollarakka cilil uttida methay hokkidi beettees makinatakka booththa booththa makinati

issi keehippe darora lo7iza makinay sinthan h eqqi uttides iza bolla sinthazikka booththa hara baggazi demmo karetha iza goyrakka cilili uttida

buro oosetti dodiza ogezan daro oge ooththiza makinati issoy pude issoy duge biiddo beettettes istapeka ha sintha baggara booththa makinay eqqidi beettees guye baggarakka makinakko hamti e

issi oge bolla ha sinthe bagga yiza bajjajjeya dawus iza giddonka daro asati deettes iza millerakka keehippe lo7iza keeththay deees bajajiyakka ha bagga sinthe

Makina oge dembani pudenne duge hamutishe daro makinatinne keehippe daro asati betosona , he xanxani keethati detes.

darro asata giddoppe issoy issoy ba kushan eqawoykkin hankoyti dammo uttidi ista gu7erakka as keeththi hude xoqu uge keexxettida keeththi pooto bolla beettishin ega

Keehi doqu uttida keeththa keexxeti do wuronta keeththi beettees iza garsaraka oga buro bookki do diza makinay sintha bagga yees hara makinaykka ha baggara booththa makinay beettees izappeka

keehi maarara keexettido diza bootha qalamera tihettida keeththay beettees izaska pude kessiza sohoy ooseti uttides iza giddarakka garsan beettiza

keehippe darora lo'iza salozi biitta bolla xompido dees iza sintharaka keehippe wogga gidida keeththay pooqe keeththay beettees iza asa asi heedzdzu

Keehippe maarara keexettida keeththay beettees izikka booththa qalame gorfeti uttides iza sintharaka cilili uttida darro cililoti beettettes iza sintharaka diccuttiza hara mitha aynate.

Woga kehipe gita gididay looza keethi ketetid deasi iza sintaraka makinay eqi utideasi iza makinay guyera biroo othetiza diza ooge.

Daaro ciima assati bantta oydde bolla uttidi bantta kushshe bolla isskirbito dawutare oykkidi hookidi xaffidi de'ettes issta sinththeraka salappetida daaro attuma assati macca assati borssay de'ess.

Daro attuma asati banta c'ugan c'ugan uttidi banta sinthan iskirtto dabutare oyqqidi sinththe xeeli taamarido deettes issi attuma asaykka boththa mayo maa'idi giddon eqqidi.

Issi kifile giddon ba oyde bolla uttidi ba dabtarera iskirbtora oykkidi hokkidi xaafiiddo diza hissi malamayo mayida tamareti beettosona izetappeka guyera

wogga keeththa giddon issi mala qoope woththida issi mala mayoma7ida asati issife shiiqidi beettosonna hizetikka issoy ha sinthe daroti ha sinthe xeellido deettes issappe issoy

issi ooso keeththan daaruro komputereti de7osona iza sithasinthanka ooththido diza asati macay attumasatay beettosona issi attomazikka ba kushen waraqata oykkidi

issi keeththa giddon issife pude daradareti uttida maxaafati darroti beettosona iza giddonka issi attumasi hokkidi dabtare kushen idi maxaafay oykkidi

Issife shiiqati uttida asati kushe baqqi do ha sintha bagga daro baggati guyera eqqidi xeelleti sinthara diza asati uttidi sinthe xeelleti ista giddoppeka karetha may'o may'iday hooththi may'iday daro aynnete aynneta may'ida.

Ogeza mindara booketi uttuda biittati deettes biitta minderakka peedzdze oyddo gidana keeththati keexxet uttida giddon diza keeththazikka keexxettidi wuri benna bollarakka saloy beette.

Timirte keeththa gibben daro tamareti issife issife shiiqidi eqqidi hude xeelido de7oosona izatikka maarara baynta mayo7a may7idi issi mala mayo a may7idi deyoosona izata guyerakka.

konso dere asati baynta maya may'idi issife oydon sintha baggara macati attumati yela ganet issife uttida ista guyerakka buro uttidi ha sinthe xeellido.

timirte gibbe giddon tamare nayti nababiza kipile giddon uttidi daro oydeti dizayssan uttidi nababi doodettes daro maxaafatikka guyera madadara

keehipe maarara keexxeti uttida keeththa sinthan issi addezi ba kushe kise naaqana toanidi ha sinthi xeellees iza guyerakka iza kuway beettees iza keeththa sinthan

Sinththera coo aykko mishshey bayndda gadde bolla lo'iiza sohoy bettes iiza millerakka asati eqqidi hasa'she dettes.

Kehipe daliga botha qalamen tiyetidane mabirate xonpeshe diza maxafe keeththan utidi maxafe xanayishe diza daro nayiti deosona.

Guera sibsabadara shin guera daro attumasatara macasatara eqqutiza sinthara issi attumasay ista haasayi siyido dees guera iza pooto.

Buro koyro oosettiddo diza ogezan ooththido diza wogga makinay beettees. Iza millerakka ooththido diza asati de7oosona. Hini baggarakka dicci uttida cililo.

Wogga gita oge beettees ogeta minderakka keehippe poo7iza koorontoy dees ista sinthara koorontoy po7izassan lo7i keehippe daro do7iza keeththata

Buro oosetti dodiza ogeza ooththiza makinay gu'era beettees iza sintharakka daro oga ooththiza asati de7oosona eta sintharaka issi attumasay eqqia.

nam7u oge shaakkiza giddora biittay dizayssan heera haara ogey dees izappeka hisso gaara ha sinthi simmiyiza makinati beettosona asikka giddora hamutees

buro koyro ooseti dodiza boota goyide diza daro attuma asati beettettes istika cugan cugan eqqidi haasayiza daanettes istafe garsa baggarakka cililo bootay dees

Buro koyro oosetti doliza oge bolla nam'u attumasati eqqidosona izaappeka issoy bakushen xaafiza miishi dabtare oykkides ista milerakka kuze diccida dumma dumma mitha qommoti.

buro oosetti dodiza ogezan daro issi makinara daro asatara eqqidi oga xeelli dodeettes izanka oosanchay beettes istikamma ida may7oy issoy booththi

Wogga makina bolla makinay bolla bollara kashshe miichi caanette ottodus he makina sintharakka issi attomas eqqudes iza heeni baggarakka wogga diccutida mithatibette.

Buro othetido diza oge gidora makinat oothido detes.ista milera milera woga lo'o power othetid buro wurontaz Des.

daro attuma asati ha sintha bagga xeellido eqqida istika lo7iza lo7iza marara mua7idi eqqidossona istika banta uphe bolla qoobe ubbikka daro baggate aaththida istafe guyenka daro eqqi uttida

Issi attuma asi ba kushen silke oykkidi manaxiire aaththidi maarara ba mayo mayidi haasa'idi de'izaada hanes. Izappe he baggarakka dirsay beettes. Dirsa guyerakka cililoy dees.

Bombay dooyetti macatara attumasatara ba kushe mecetido deettes isteka bollara ba huphe bolla qoophe wochchida issi attumasay ista sinthan ega